Enjojo mpango munonga y'amatu mahango, eherereire ekibira oba ekishaka kandi egi enjojo eyemereire reero ekubaire akaako kaayo ekasherekire omunda enyima y'ekijojo hariho ekiti kiri ahansi

Omushaija ajwaire emyenda erikwiragura nana enkofiira erikwiragura ashutami aha rubaju rwakaju kakuzire omu biti aka akaju, kaherereire eishukiro rya kasasiro eryemeiremu abashaija babiri.

Omukazi ayekomire ekitambara kya bururu aha mutwe gwe ayemereire n'ebotokye bibiri kandi enyima ye hariyo emiti n'abantu abashutami ahansi y'emiti.

Eryato riri omu mabara gatarikushushana nk'aga gurini, agarikutukura, riri aha nyanja. Eri ryato ryemereziibweho ebendera y'eihanga rya Uganda riri aha nyanja ahaiguru.

Omushaija w'omurema ashutami omu kagaari k'abarema akwaitse omupiira nagyezaho kwenda kugutambika omu kigyega enyuma ye hariyo ondiijo mutahi weye omubangire amabega akwaitse namutebekanisa kutambika omupiira.

Omushaija ojwaire egofiira erimu amabara garikutukura nagarikwiragura aheekire ebomba ya mutare akwaitse nafuhirira emisiri ye kandi akwaitse ajwaire ebutusi eziri omu mabara garikwiragura.